Zvitenda zveshe zvinofanirwa kuti muntu azvizive. Vantu vanosisawo kuva vanofarira kuerenga zvinenge zvakabhariwa kuitira kuti ruzivo rirambe rwakavandudzika mumusororo dzavo.

Tinoona madhokodheya edu eitihloya zvitenda zvatinenge tinazvo vanenge vakapfeka mbahla dzekudzivirira kuti ivona vasabatwawo ngezvitenda zvinenge zvauya nekuti pane zviyayiyo.

Tinazvo zvitenda zvinoda kudzivirirwa kunyanzi muzvi bhedhlera mwo vanoshandisa mbahla dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvitenda. Zvinenge zveiuya nevantu vanenge vane zviyaiyo zvavo.

Zvitenda zvedu zvinoita nezvemadzimai zvinosanganisa gomarara remuviri. Zvinonzi munhu ngaahloyiwe mukuwo nemukuwo kuti awane kudetserwa pachine nguva.

Zvitenda zvakafanana nebesha nezvimwe zvakafanana nemanyoka nezvimwe zvitenda zvinoda kuti vantu vashande vakapfeka mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvitenda izvozvo.

Mitombo dziriyo dzinonasirirwa vanenge vane zvitenda zvinode kudzivirirwa azvina kunaka kuti muntu ane chitenda moenda musina kuzvidzirira munogone kuchibatira.

Dziriyo mitombo ino detseredza vanenge vane zvitenda zvinenge zvichinzi azvicha rapiki zva pararira mu mwiri muntuwo uno kwanisa kupuwa mitombo ino deredza marwadzo.

Zviriyo zvirwere zvinowanika mukati mendaraunda mwedu, zvimweni zvakona zvinotode kudziirirwa zvisati zvatapurirwana nevantu vanenge veigara veshe.

Handi zvirwere zvese zvinotoda kuti muntu angohamba eipinda muzvibhedhlera zvimweni zvitenda zvinotoda kutoenda wakazvidzivirira kuti usapa vamweni kana iwe kuzosanganisa nezvaunenge zvirimwo muzvibhedhlera.

Tinazvo zvitenda zvinokonzerwa neutachivana utachivana uyu hauonekwi nemadziso edu. Asi unoonekwa nezvimichina zvechi zvino-zvino utachivana utachivana ihohu hunotapurirwana mumututu.

Kune zvitenda zvinokonzereswa ngekumwa mvura yakasvipa. Ngokudaro muntu weshe anokurudzirwa kuva nepaanowana mvura yakachena uye iri pasinde nemizi dzavo.

Zviriyo zvitenda zvinotwisa maningi zvokutoti muntu akabatwa nazvo unoona veutano vachiuya vakahloka zviro zvinototwisa vakazvidzivirira, zvekutoti nevevo unoti hei.

Mbatya dzekuzvidzivirira dzinosisa kupfekwa nemuntu weshe panguva inenge ine besha mupengo. kana zvimwe zvitenda zvinopihwana pakufema mweya umwe chete.

Vantu vanoita nezvehutano vanokurudzira anthu kuti vawane mvura yakachena nekuti zviriyo zvitenda zvinowanikwa mumvura vantu ngavangwarire vachishandise mvura yakachena.

Vemasangano epashi reshe vanoramba veikurudzira hurumende dzemunyika dzemuAfurika, kuti vakwanise kuvanisa muntu weshe hutano hwakanaka.

Pasi rese rine masangano akadziemera ega anohamba eidetsera muntaraunda. Kungava kupa vantu mvura yakachena kana kupa vana vadodori chikafu chinoita kuti mwiri dzavo dzvivakike zvakanaka.

Variyo vanodetsera vantu vanobva kunyika dzakasiyana siyana , muntu achinge anemimba yake unosise kuenda kuzvibhedhlera variyo vakafundira pashi reshe rinoti vanhu ngavahloiwe mahara.

Tinokurudzirwawo kuti tidetserane nemadhokhodheya nanamukoti kupa vantu veshe kuti vahanire nyaya dzeutano uye vaziye zvitenda zviri kunesa .

Pashi reshe rinokurudzira kuti zvisinei nerudzi rwemuntu kana kuvana kwake. Muntu veshe ngaahanire zveshe zvinota nezvehutano vemuviri vake pachena.

Tinokurudzirwavo kuva vantu vanovana mvura yakachena. Nyangwe mvura yachena zvinochereswa mvura ngazvivevo zvakahlamburuka. Zvine hutsanana kuti tisazobatswa ngezvitenda zvetsvina.

Tinazvo zvinoti detseredza mukati me ndaramo mweedu vantu vanofanirwe kuwaneswa mvura yakachena mu dzi nharaunda dze mabuya zvinhu ngazvi wakirirwe zviite pombi.

Zvinodakadza yaamho kuona vantu veiungana pashi reshe veida kuvandudza nezveutano kuti muntu ave neutano wakanaka tinozvitenda hurumende yedu inotoendawo kumihlangano idzodzo.

Muntu weshe unokurudzirwa juhanira nezveutano pashi reshe rinotumire masangani akadziemera ega anofundisa nekupa mutombo pachena.

Dziriyo midziyo dzinosiso kushandiswa pakunochere mvura. Midziyo idzi dzinofanirwa kunge dzakavharika kuti pasapinda bukuta kana kuti utano hwevanhu huinde panjodzi.

Pashi reshe rinokurudzira nyika dzeshe ,kuti dzipe vantu utano hwakanaka, kunyanya-nyanya kudetsera vantu ngekuvapa mvura yakachena, uye kuti vana vafundiswe kuishandisa.

Zviriyo zvirwere zvinowanikwa ngekushandisa mvura yakasvipa, mvura inobva papombi nguva ngenguva inonzi yakachena asi ingaiwe nepekuti irikumbibva pari yaiswa ere mitombo yekudzivirira.

Pashi reshe tinokuridzirwa kuti munhu wega wega ngaave mupurisa weumweni peutano ukaona muntu aneutano huasisina kuema zvakanaka mudetsereyi mumuindise kuchibhedhlera.

Vanamukoti vedu vanombosangana veiudzana matambudziko avanenge veisangana nawo muzvibhedhleya mwavo vodetserana kuti vangamakunda sei.

Pashi reshe rinouyawo muntaraunda dzevantu reitumira vantu varo vanenge vasingabhadharwi ngehurumende kuti vape munhu wese kodzero yekuvahanira vezveutano.

Avo vatinogara navo mundaraunda medu mungava mumizi medu, vane zvirwere zvepfungwa vanosiso kuendavo kundoreketerwa nanadhokodheyaa votopiwaa mutombo votonaka masoro.

Zviriyo zvitenda zvinokwanisa kunasirudzwawo muzvibhedhleya, vantu mazuvano vava kurwara chitenda chepfungwa ngendaa yenhamo yekufungisisa mare.

Tinokurudzirwavo kuti tikaona hama yedu yeinge yeirashike soro. Tikasike kuenda nayo kuchibhedhlera inohloiwa zvinorapika. Muntu unotopiva mitombo otodzikama otorarama hupenyu hwakanaka.

Ariyo makiriniki edu ava kuwandudzikawo kuti ave nepekugara pemuntu anenge akarindira kudhayako waiona antu vakagara nepabanze pazvitombo vasina zvihlayo.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzira utsanana. Unowana muzvibhedhlera mwakachena kuti njoso apana chaunenge weiona cheiraswa pashi ngekuti vanazvo zvekuchengetera tsvina dzavo.

Tinoona zvibhedhlera zvedu zvidodori zvichitama vashandi vanoringana nenharaunda iyoyo wotoona kuti muntu unoswereyo pachibhedhleya asina kudetsererwa zvichitama vashandi vanoringana nenharaunda iyoyo wotoona kuti muntu unoswereyo kuchibhedhleya asina kudetsererwa.

Tinokumbira hurumende ivandudze zvibhedhlera zvedu zvidori dori zvivevo nadhokodheya kana mumwechete zvake anokwanisa kuhloya nekuti zvibhedhlera izvi zvakawanda vanamukoti chete.

Dzidzo zvinoita nezveutano zvokwanisa kuwanikwa muntaraunda dzeshe kunyazi kumabuya varikugumeyo veihloya vantu, veipa vantu mitombo neruzivo pachena.

Tinavo vana mazvikokota muzvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko vanobetseredza pautano wemuntu veimuhloya veimutaurira zvekuita kunyazi havazi kumupa maphilizi.

Tinokurudzirwa kuti kana taita chitenda chemadziso tiyende kunohloiwa ngemadhokodhera emadziso kuitira kuti izvo ndivo vanozoziya kuti otirapa sei.

Zvibhedhlera zvidoko zvokurudzirwao kuti zvivakwe zvine pokuemera vanthu vari mukati nekuti kuemera uri pabanze unenge weirohwa ngemututu.

Zvibhedhlera zvedu zvowanikwawo zvavane mibhedha wekuti vantu Vanenge vane zvitenda zvakakura zvinoda kuramba zveihloiwa padhuze vanogara pazvibhedhlerazvo veihloiwa varipo.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinowanikwa matinogara, zvinowanikwawo zvinana mukoti nana dhokodheya vanoshandemwo veidetsera ventaraunda kuti vaone kupona.

Tine zvibhedhlera zvidodori muntaraunda mwedu, zvibhedhleya izvozvo ndozvatinotanga kuenda kana taita chiyayiyo chedu chinenge chatihlupa tiri pambatso.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvibhedhlera, kunyazi tinenge tine vana vakawanda. Tine kodzero yekuenda navo kuzvibhedhlera teinogaririreyo veitodetserwa pachena.

Zvakanaka kuvandudzawo zvibhedhlera zvedu zvidodori kutiwo zviti kurei zvivewo nadhokodheya kwete kungova namukoti anongohloya kudziya kwemuviri nekurumba kweropa asina zvimweni zvaanozohloya.

Zvibhehlera zvedu zvidoodori zvinowanikwa zvisina vanohloya nemichina dzisipo pazvibhehlera zviri muntaraunda mwedu. Zvinova zvinoita kuti vantu vahambe mimango yakareba veinohloyiwa kuzvibhehlera zvikuru.

Zvibhehlera zvedu zvofundisa vanhu upenyu uye nezveutano. Vanokwanisa kutifundisa vantu ngezve mbando yemaphilisi arikuwanikwa ane njodzi.

Vana vari kukurudzirwawo kutora zvifundo zvinoenderana nekuzoti vazondofundira kuva madokoteya ngokuti tiri kutama madokoteya muzvibhedhlera medu.

Vantu veshe vanoita nezvefundo vantu vakakosha kune zvikora zvinofundiswavo vana vanoda kuzoita madhogodheya. Vantu ngavakurudzire vana vafunde ngesimba.

Tinoona ndombi dzedu mazuvano dzovandudzikadzo. Dzobvumidzwa kuenda kuzvikoro zvepadera-dera, dzitoshandawo kuita madhogodheya.

Pane mitombo dzimweni dzinoda kutonasiriswa nekuhlowiwa dzisati dzauya kuzoshandiswa ngevantu, variyo muzvibhedhlera vakafundira basa iroro, vakatorifunda vakatorikona.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vanofunda fundo yedera dera, vapetuke vadetsere munharaunda dzavo kuitira kuti nyika yedu ibudirire ive nevantu vane utano hwakanaka.

Kunewo zvikora zvaka nasirirwa kuti vanoda kufunda vachida kuzoita mabasa ehu dhokodheya vanoto endeyo vozo funda veitoona vantu vane zvitenda.

Dzidzo yezveutano ,idzidzo yakakosha maningi. Vanhu vane mukhuba wokunyepere kuziya, veinyepera vamweni. Muntu ngaaende kunofundiswa zveutano, anozvizwira ega.

Tinayo mitombo yedu inode kuramba yeifundiswa vandu kuti vaisiye nekuti vamweni vanonakirwa ngekushandisa mitombo vasingaendi kundohloyiwa.

Vantu vanoenda kofundira kuva madhokodheya pane panoziva apedza ova vanhu vanoverenga nezato veidzidza kuti vachaita basa rawo nemazvo veidetserwa ndimwari.

Zviriyo zvikora zvakagadzirwa kuti vantu vagare kuti vazokwanisa tiri iyoyo kushanda kuzvibhedhlera vari vana mukoti kana madhokodheya.

Variyo vanongogara vari pazvivhitivhiti kana vakaunganidza vanthu veivataurira nezvebonde kuti rikwanise kudzivirirwa uye riitwe nemazvo.

Vantu vanopota veindofundiswawo nevezveutano kuti kurya zvikafu zvine mafuta akawanda handi kurya kwakanaka vantu ngavarye miriwo yepasichigare kuti vawane kupona.

Vanoona nezveutano vari kudera dera kwo, vanombomira veibhiira vantu nekubhiirwa madhokodheya nanamukoti wavo kuti vakwanise kushandisa mitembo uye nekubata vana zvakanaka.

Zvibhedhlera zvedu zvinosise kuva zvaka vakwavo zvino enderana nemukuwo watinawo mazuwa anaya. Kuitira kuti vantu vasaemera dhokotheya varipabanze.

Zvibhedhlera zvedu zvowanikwa zviri kuretu zvinotoda kuti muntu ahambe mumango wakakura kana kutótora zvimovha kuti zviende ngazvibeurwewo munharaunda mwedu zvibhedhlera.

Tinokurudzirwavo kuti tive nezvibhedhlera munharaunda mwedu. Hurumende inoona ichiremerwa madzishe nana mutape ngava kurudzire vantu vavake zvibhedhlera muntaraunda dzavo.

Vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvinofundisa vantu vanodzidzisa munhu kuti ave dhokodheya kana mukoti zvirozvo zvinodetsera kuti nendaraunda yedu ibudirire.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru kuru zvinowanikwa mumaguta, zvinova izvo zvinemichina yekuhloya vantu vanezvitenda zvomukati momuyiri, zvinowanikwa zvakawandirwa ngekuti zvishomani.

Muzvibhedhlera medu mowanikwa muchiwandudzwawo, mune zvikamu zvevanhu vakasiyana siyana zvevantu vanogadzirira pachibhedhleya, avasanganisi vana nekurumba, vatana nevana vadoko vanenge vane pavo.

Tinazvo zvibhehlera zvedu zvine vashandi vane vakasiyana siyana zvibhehlera zvedu zvinowanikwa wozvinepekuti muntu unowatirepo eidzorora eimirira kuzohloyiwa nguwa ne nguwa nadhoko dheya

Tine zvibhedhelera zvedu zviri musinde mwedu umwo, tinozvikurudzirawo kuti hurumende itibetsere nemishina inohloya zvitenda zvakasiyana siyana kuti tibetsereke pasinde poo.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kunenge kwaungana vakuru vakuru vachizobeura zvimweni zvibhedhlera ngekuti pane imwe dzidziso yavanosiyapo pevanobeura zvibhedhlera izvi.

Tinoona zvibhedhleya zveduwo zvakakura maningi toonawo kuti mukati mwazvo mwakati mhoryo makahlamburuka munogara mune utsanana nemichina dzirimwo.

Tinokurudzira vese vanoita nezveutano vambopota veitenderera muzvibhedhlera zvedu vari vakuru vakuru veiona kuti zviinyi zvirikunyanyonesa kuti vanhu vasapona.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvine movha zvakagarire kutwara vanenge veyineseka kana veida kuendeswa kuneimweni chibhedhlera nekuti chibhedhera ichocho chitenda vachikorera.

Ku zvibhedhlera kwedu kuno wanikwa kune pekuti muntu kana achinge anzi anoda kuramba eyi hloyiwa na dhokodheya anopuwa pekuti akwanise ku ata eyi dzorora.

Tinodetserwa nyambo ndivana mukoti wedu kuvatana vedu vagara vanezvitenda zvinenge zvavabata ngekuti muviri wavo unenge wathekezeka vanosisira kudetserwa pachena.

Tinodada nehurumende yedu inoramba yeivandudza basa rezveutano. Inoti ikazwa kuti kune muchina wanasirwa kune dzimwe nyika, inodokwaira kuutora kuuisa munyika mayo.

Tinavo vanotihloya tiri muzvibhedhleya mwedu imwomw,o vanobetseredza utano hwedu. Ngekutsvaka zvitenda zvinenge zveitinesa ngativabetsere apo vanenge veitibvunza titaure chokwadi.

Tinoziya kuti zvirwere zvimweni zvinobata mukati meganda ukazozviona zvobudikira zvinenge zvakura Zviyaiyo izvi zvinokwanisa kuhloyiwa weishandiswe ngazi yako.

Tinokurudzirwaa kuti tive neutano hwakanaka. Vanhu ngavaende kuchikora kuti vazokwanisa kuverenga zvimapepa zvinenge zviibudiswaa neveutano kuti zvitenda zvinokwanisa zvinodzivirirwa sei.

Tinobonga hurumende inodetseredza pakurapa zvitenda zvemukati memuviri. Ine mazuva ainotozvirangarira. Uye kutodeedzera vantu kuti vauye vahloyewe ngemichina pachena.

Chitenda chiri kunyanya kutora vantu vakarivara, chitenda chengazi inorumba zvisina kunaka mukati momuviri wemuntu. Muntu unofanira kugara weihloiwa.

Zvinodakadza yaamho kana hurumende yeibatirana pamwe nepashi reshe kuedza kuvawo nemichina dzinohloya uye nemadhokodheya anokwanisa kuhloya einasirisa zvemukati mwemuviri wemuntu.

Kune mitombo inorapa muntu anenge ane chiyaiyo chekushata ganda rake muntuwo unofana kunge atovuwa ngekuti kushata kweganda dzimweni dzenguwa kunokomzerwswa nezvitenda zvemukati memuviri.

Tine zvitenda zvimweni zvitenda zvedu zvinenge zveida kuwedzerwa ngazi. Muzvibhedhlera medu munazvo zvikwanisiro zvekuti muntu usina ngazi unokwanisa kututsirwa kuti akwanise kurarama.

Vari yo vanoita zvirwere zviyani zvemukati mwemwiri. Vanosiso kurangarirwa pazuva ravo. Ariyo mapazi akasiyana siyana anobetseredza vane zvirwere.

Tinazvo zvinodetseredza vanhu vanoita basa rekuzokufemera padenga. Vanokwanisa kupiwa kamudziyo kuti, vakazvizwa zvovashatira, vanofema ndiko, zvinhu zvotodzororedzeka pandau.

Muzvibhehlera medu mune danho rinotorwa, nemadhokodheya kana vachinge vaona chitenda cheivanesa, vanoti muntu ngaanohlowiwa ngazi yake, kuti vaone kuti chitenda chiri paari.

Tinawo zvibhedhlerawo zvedu zvakavandudzika zvinomwisa mvura zvine michina inohloya chese chinenge chada kuhloiwa dhokodheya ndiye anokuisa ikoko kuti unohloiwa.

Zvirimowo bandiko rezveutano rinoiswa kuti ribetseredze vantu vanenge vane zvitenda zvisingaonekwi ngemadziso. Vantu ngavanohloyiwa ngazi dzavo kuzvibhedhlera.

Tinodetseredzawo hupenyu hwedu nekudhloya hutano hwedu nguwa nenguwa muntu asisi kuzoende kuzvibhedhleya kudhloyiwa kana denda rake yatokura

Variyo vantu vanoshandiswawo kuchenesa nharaunda yepachibhehleya umo munohloyiwa vanhu unoona mwakati tusu vanhu vakatokosherawo basa rezveutano ngavakosheswewo.

Tinazvo zvibhehlera zvedu zvatinodetsera vaanazvo. Zvimweni zvakona azvina ndau yekuhloyera vantu zvinotonzi enda kune zvimwe zvibhehlera zviri kumadhorobha ndizvo zvine michina.

Zvirimwo zvinowanikwa muzvibhedhlera medu zvinohloiswa zvichishandiswa nana dhokodheya kutihloya kuti ngazi dzedu hadzina hutachiona hunokonzeresa here zvimweni zvitenda.

Muzvibhedhlera medu variyo vana chiremba vanohloya ngazi dzevantu veishandisa michina yechizvono zvino veitotolosa kuti vaone kuti chitenda chiri mukati mwengazi yakona chinokonzera chiini.

Tinobonga vanohloya zvinhu zvese zvinobva mukati memuviri medu. Vanotidetsera maningi apo tinenge tahlupheka ngezviyaiyo zvinenge zvatinesa. Pavanotihloya vanochiwana chiyayiyo.

Tine zvibhedhlera zvedu zvinodedzeredza kuhloya muntu anenge auyako kuzvibhedhleya chinodiwa michina inoenderana nenguwa uye inoti dhokodhera akwanise kushanda.

Tino kurudzirwa ku shandisa zvi bhedhlera zvedu kana zvine zvi kwanisiro teyi enda ne vana vedu veino hloyiwa apo ne apo tisagara mu makanyi ne vana vanenge vane zvitenda.

Vanamai vanenge vakazvitakura nevanamai vanenge vane vana , veshe vanozi vanokwanisa kuhloiwa vasina mubuso wavanobvisa kuzvibhedhlera.

Musharuka vedu vanoramba veikurudzira ndombi dzedu kuti dzisabarira pamuzi ngadziende kunobarira kuzvibhedhlera, ngokuti ikweyo dzinodetsereka.

Vanamai vanenge vatonda mimba vanokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera nekuti dziriyo muchina dzinohloya kuti muntu mimba yake yakura zvakadini uye mwana urikukurirana nemukuwo here

Wariyo wanoenda kuzvibhedhlera kunoedzerwa wari wana mai wakazvitakura, wamweni wanoenda wane wana wawo, wanhuwo wakakosheswa kuti watange kubetserwa pachibhedhleya.

Vana mai vakazvitakura vanokurudzirwa kuva vanono hloyiwa nguwa nenguwa uye kuendesa vana vavo kuno donedzerwa mitombo yekudzivirira zvitenda zvakasiyana siyana.

Tinawo madhokodheya anofundira nezvekuhloya madzimai anenge akazvitakura neachangobva mukubara hurumende yedu tinoibonga kuisa chirongwa chinodetsera madzimai.

Madzimai anenge anevana anodetserwa kupa vana vavo chikafu kana vachinge vahloyiwa vakaonekwa kuti vana vavo avasi kukura zvinoenderana nezera ravo.

Tinazvo zvibhedhlera zvinongovakirwa kuti zviende madzimai akazvitakura uye anenge oda kudetserwa. Madzimai aya inohloyiwa eigara apapo kusvika adetserwa mwana wavo.

Tine michina inodiwawo muzvibhedhlera medu yatinoona tichinge taenda kubanze kwenyika hurumende yedu ngaive ino wandudza zvibhedhlera zvedu kuti tikwanise kuhloyeka munyika mwedu.

Zvirimwo zvinoshandiswa muzvibhedhlera kakurutu ngazviwanikwe ngemukuwo uwowo kuti muntu achinge auya kuzohloiwa adetserwe kwete kuti,"Amuna muzvibhedhlera muno endai munotenga."

Zviriyo zvimweni zvatisingazivi kana tikazviona asi dhokoteya anotozvida pamushando dzake kuti dziwane kuenderera mberi panenge eihloya muntu zvakadaroko ngazvivemwo muzvibhedhlera.

Zviriko zvinoshandiswa nevantu vanenge vasingachakoni kuhamba, zvinenge zvakanasirwa munzira yekuti muntu unokwanisa kudzisunda ega, zvirimwo muzvibhedhlera medu. Ngatiendeyi tindodetsereka.

Tinokurudzirwawo kuziya kuti kana tanyorerwa kuti ngatinotenga zvinodakuti zvibetseredze pakuhloiwa kwangazi dzedu tiyende. Nekuti zvimwe zvibhedhlera hazvina zvikwanisiro

Tinazvo zviri muzvibhedhlera zvedu zvinoshanda basa kurutu rekuhloyesa mutenda kuti akwanise chiyaiyo chanenge anacho madhokodheya nana mukoti vanoshandisa zvirozvo.

Tinokurudzirwawo kugara tine zvekushandisa, zvinoyita kuti mwana akakuvara pambatso, tinokwanisa kumudetsera ngekumuyisa madhende, nemitombo pachironda chake, tisangode kuzomhanya kuzvibhedhlera.

Zviriyo zvinoshandiswa muzvibhedhlera, zvinoita kuti kana munhu unechitenda kune mitombo yakaite mvura-mvura inotokehwa naiiti kuti ikwanise kupinda mumwiri mwemunhu unofanirwa kutobairwa.

Tinokurudzirwawo kuti zvibhedhlera zvedu zviri pasinde nesu zvive nemichina yakasiyana siyana yekuti munthu akaendeyo anohloyika otoudzwa pane kuzi enda kuchibhedhlera chiri kudhorobha.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune michina yakasiyana siyana inodetseredza madhogodheya nana mukoti mukuita mishando dzavo nevatenda.

Tinokurudzirwawo kuti kana tine muntu usingachakoni kushandisa marenje ake, tiende naye kuzvibhedhlera. Kwaane michina nemidziyo yekuti akwanise kuhambisa.

Muntu unosiso kuva nechekuzvihloya ega kuti muviri wake uri kupisha kana kutonhora zvakadini, asayemera kuhloya ngenyara, vantu ngavatenge zvirozvo zvakubvumirwa kugara nazvo mukanyi.

Madhokodheya edu anodawo michina yachizvino zvino ngawabetserwe kuti michina idzi dziwe muzvibhedhlera kuitira kuti basa rawo rireruke, nawowo waite mushando dzawo wakafaranuka.

Tinokurudzirwa kuti tichinge tapinda muzvibhehlera tiongorore zviro zvatinoda kushandisirwa kuti azvina ngazi ere yabva pane umweni muntu ngekuti unogona kuzobva waane chitenda chawanga usina.

Tinopona nekuenda kuchibhehleya kana tagumeyo kune michina dzimweni dzatinoshandisirwa pakuhloyiwa michina idzi dzinotidetseredza pautano hwedu ngekuti tinokwanise kuoneka chitenda ngemukuwo.

Muzvibhedhlera medu mudziyo yekushandisa kuti muntu ahloyiwe yakawanda maningi hurumende iri kudetseredza nekusimudzira bazi rezveutano yeitenga midziyo yechizvino zvino.

Zviriyowo zvinozi tigare nazvo mumhatso ,zvimidziyo zvinokwanisa kutora kuti ngazi iri kurumba zvakadini, kuitira kuti zuwa rega- rega muntu uone kuti utano hwako uchiri pandau.

Tinadzo mishina muzvibhedhleya medu dzinobatsira kuhloya muntu kana achinge ane chitenda chaanacho. Madhogodheya anobetsereka nemichina idzodzo dzinosiso kunge dzirimwo muzvibhedhlera mwedu.

Tinokurudzirwa kuenda kuchibhedhlera kwedu tisava vandu vanodakarira kudzirapa teishandisa zvinduru zvatisingazivi ngatiende tinohloyiwa nemadhokoteya nana mukoti.

Tinokurudzirwa kushandisa michina yedu yechizvino zvino zvakanaka. Vantu vanokoshesawo utano hwawo ngavaende kuchibhedhlera kana vachinge vazwa chiyaiyo.

Madhokodheya anokwanise kudetsera muntu paanenge amuhloya awana chitenda eida kuisa mitombo mukati memuviri memuntu pane zvaanoshandisewo zvinodetseredza.

Tinazo zvekushandisa mukati mwezvibhedhleya zvedu zvimweni zvakona zvibhedhlera zvinototama zvirozvo. Zvinoda kubetsererwa kuti vantu vakaenda pachibhedhlera ichocho vaone kuhloiva nemukuvo.

Tine midziyo yakanaka yaambo inoshandiswa muzvi bhehlera inokwanisa kuhloya muntu dziso rake reitooneka pachivhiti vhiti kuti rakaema zvakanaka ere kana kuti pane zvinoda kunasurudzwa.

Zvirimo zviro zvokuyisira zviro zvinenge zvashandiswa zvichingasadiwi muchibhedhlera, zvakafanana nenayithi yambobaya muntu kana madende anenge akasunga zvironda zvevantu.

Tinodawo kuti tizive zvinoshandiswa muzvibhehlera kuitira kuti vantu tisarashika taona toitirwa zvimwe totofunga kuti madhokodheya anode kutiuraya.

Zviriyo zvinoshandiswa nemadhokodheya zvinodiwa muzvibhehlera medu, zvinowanikwa zvisimo zvinoita kuti vantu vatokwanisa kutofa vasati vahloyiwa veingopiwa maphilisi ekunyaradza marwadzo.

Zviriko zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya kuyaiya kuti hana yemuntu iri kurova zvakadini vanotoziya kuti kurova kwehana uku hakusisina kugadzikana.

Dziriyo michina dzinodiwawo muzvibhedhlera kakurutu muzvibhedhlera zvehurumende zvinova ndizvo zvinowanza matambudziko okutama mushina dzinohloya zvimweni zvitenda.

Zviriyo zvisimbi zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvisimbi izvi azvishandi kamwe zvotorashwa asi zvisimbi izvi zvinoshandiswa kakawanda nekudaro zvine pazvinofanirwa kunosukwa.

Vantu vanokurudzirwa kuvawo nezvekudetseredza utano hwawo vari kanyi zvakafanana nekupfeka zvinopfekwa zvichidzivira maoko kuitira kuti pane wakuwara pamhatso vantu vanopfeka vasingabati ngazi yake.

Tinazvo zvinoshandiswa naana Chiremba. Zviro zvisimbi izvi zvinozi zvinosiso kunasirwa, zvigezwe zvisati zvashanda pane umweni muntu. Iriyo michina inogeza zvisimbi zvemuzvibhendlera.

Kuva nezvekushandisa zvakakwana kwakanaka muzvibhedhlera, mazuvano hauchaoni mukoti eiteera dhogodheya akagukuchira zviro. Unomuona ane chaanosunda chakazara mitombo nezvinoda kushandiswa nadhogodheya.

Muzvibhehlera mwedu murikuwanikwawo mune muchina yechizvino inodetseredza apo muntu achinge akuvara mabhonzo ake unokwanisa kuhloyiwa ndiyona mishina iyoyo

Kune zvinoshandiswa muzvibhedhlera mwedu. Zvirozvo zvinoita kuti tive tinohloiwa kana tichinge taenda nezvitenda zvedu, dhogodheya vanokasira kutipe mitombo.

Zviriko zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinoshandiswa nanadhogodheya, nanamukoti kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo, zviendeke pevanenge veihloya muntu unechitenda.

Dziriko mitombo dzinodetseredza vantu vanenge vasingachazwi zvakanaka mishuna dzavo. Muntu kana ane chiyaiyo akaenda kuchibhehlera unodetsereka otobveyo mishuna dzanyatsoita zvakanaka.

Muchina yekushandisa yawanda mazuwano. Zvibhehlera zvedu zvinoidawo michina iyoyo kuita kuti zvitenda zvikwanise kutonheka zvichiri padhuze zvisati zvakura.

Zvakanaka yaambo kuti vantu vazive kuti ukaguka muoko haugoni kugara vakadaro. Unokwanisa kupuva chinokubetseredza chinotoshandavo zvakanaka semuoko vavanga uinavo.

Zvinokurudzirwawo kuti munhu atange aenda kunohloiwa, kuti ngazi yake inorumba zvakanaka ere mukati mwemuviri wake. Iriyo mitombo inokwanisa kumwiwa kuti ngazi idzikame.

Tinayo mitombo yedu yechiyungu inenge yakade kufanana asi inemazita amweni akasiyana, izvozvo zvinofanirwa kutozikanwa kuti muntu asangotora weshe weshe wechingezi.

Mitombo yechiyungu imweni aiiti kuti munhu amwe asisizi kushloiwa kuchibhedhleya nadhokodheya kana namukoti vanhu vanonzi ngavaende vatange vahloiwa vopuwa mutombo unoenderana nemuviri wavo.

Kune mitombo yechiyungu inenge yeiita ekusvinirwa pane chitenda chakhona muntu odzorera. Pane inokwanisa kudzorerwa kana panenge pane mapundu.

Zvinodakadza yaamho kuti vantu avachafi nechitenda chekukosora. Kwava nemitombo yechiyungu inonyaradza marwadzo iwayo nechitenda ichocho chinobva chapera.

Tinokurudzirwa kuti tiiende kuzvibhehlera kana tine zviyaiyo, kunyazi atina asi pane kudika kwatiri kuitwa mumuch8na dzedu madhokoteya nana mukoti variyo kutidetsera.

Tinayo mitombo inotidetseredza sevantu ventaraunda. Ngatiendei kuzvibhedhlera tinodetserwa tiwane utano hwedu kuti hudzokeredzeke pandau.

Dziriko mitombo dzechiyungu dzinodawo kugara pakanaka, pasingapindi zuwa. Dzimweni mitombo dzinode kugara munotondorera. Ngatigarise mitombo dzedu pakanaka.

Tinayo mitombo yedu yechiyungu inoita kuti ropa redu rihambe zvakanaka mutsinga. Vantu vanokurudzirwa kudya chikafu chinovaka muviri chisingavaiti kuti vasimbe maningi.

Variyo vanonasiridza mutombo dzeienderana nezvitenda zvainenge vaona kuti zvinoanesa mitombo yechiyungu yakanaka kutora yeitedzerwa zvizato zvavanenge vataura muntu ngaasaita zvese aoro rakwe.

Mitombo imweni yechiyungu haisi kungodzimwira uri pakanyi usina kuenda kuchibhedhlera kundohloiwa ngemadhokodheya. Vantu vanokurudzirwa kuti vatange vaenda kuchibhedhleya

Tinokurudzirwa kuti tikazwa nechitenda kana kuzwa panorwadza mukati memishuna dzedu, tiende kuzvibhedhlera tinohloiwa nanadhogodheya.

Dziroko mitombo dzechiyungu dzinobetseredza muzvibhedhlera medu. Dzimweni dzinota vekuiswa mumajekiseni kuti muntu akwanise kubairwa pamushuna vake mutombo vopinda mungazi.

Vantu vanokuridzirwa kuti kana veinge vaite zvitenda zvemadziso vasagara pambatso, dzirikowo mitombo dzinonasurudza kuti madziso anochururuka kana anoshwinya shwinya kubayabaya apuwe mutenda anonyarara.

Tine mitombo yechiyungu yedu imweni ino uya iri muma pilisi anoda kumwiwa kamwe pazuva amweni anonzi ngaa mwiwe kaari kana katatu.

Tinemitombo inemihlobo , nemihlobo. Imweni mitombo yedu inouya irimumaphilisi. Muntu unokurudzirwa kumwa zvanenge akabuyirwa ndidhokodheya wake.

Tinayo mitombo yedu yechiyungu, iyikuunzwa munyika ino yanenge yakatohloyiwa kuti inekodzero here yekushandiswa naani naani. Ngatidetsereke nemitombo idzodzo.

Iriko mitombo inotutsira ngazi mukati mwemwiri wemuntu . Mitombo iyi inozikanwa ngemadhokodheya. Vanokwanisa kukuhloya vakaona usina ngazi yakawanda vokututsira iriyo kuzvibhedhlerayo.

Mitombo yechiyungu, yakanakira pakuti inoshandiswa yakatonyorwa zvokuti vanokone kuyerenga vanokwanisa kuyerenga kuti mutombo uyu, wakambonasirwa kuri.

Tinayo mitombo yedu yechiyungu inotidetsera apo patinenge teizwa mishuna yedu isingazwi zvakanaka. Dzimweni mitombo dzakanikire kuti unodzishandisa usizi kuhloyiwa nadhokodheya.

Tinokurudzirwa kuziya zviro zvinoshandiswa ngeana edu adodori. Kune mitombo dzinenge dzakatonyorwa. Munthu ngaaerenge kuti mutombo uyu une kodzero ere yekupa mwana wake nezera raanenge ari.

Zvikora zvepadera dera zvofundisawo vana vedu kugadzira mitombo inoita kuti vanhu vakwanise kumwa kana vachinge vane chirungurira vakamwa vanotopona zvinodzikama .

Tinayo mitombo yatinoona iri kuiswa nemasangano akasiyana siyana tinodawo vanamazvikokota vanotanga vaiongorora munyika mwedu isati yashanda ngekuti tingapuwa poizeni.

Dziriyo mitombo dzakanasirwa kuti dzidetsere muntu anenge ane chiyayiyo chake minemwi mitombo ngeekuenda kunotenga kuzvibhedhleya usina kumbo hloiwa kana nadhokodheya.

Mitombo inouya iri yekumwa inodakadza kuti ukazvizwisisa zvaunenge wapiwa ndidhokodheya inokasira kunyaradza chiyayiyo chako wotoenderera mberi neupenyu wako.

Mitombo imweni inenge yakangogadzirirwa kuti inoshandiswa nemadzimai chete. Ngativei neruzivo, madhodha asazotora mitombo yemadzimai nekusaziya.

Iriyo mitombo dzechiyungu dzinopuwa kuti muntu amwe mazuwa anenge akatarwa ,muntu kunyazwi chiyayiyo chanyarara unosise kupedza kusvikira pamazuwa awawo.

Tinobonga hurumende yedu ,iyo inotidetsera munguwa dzatinenge tiyishupika ,inowunza mitombo yese inechekuita nehutano hwevanhu veshe kuti vadetsereke.

Tine mitombo yechiyungu inobetseredza kana tichinge tiine zviyayiyo zvedu zvatinozwa dhokodheya anotanga atihloya otipa mutombo unoenderana nechitenda chatinacho .

Mutombo yechiyungu aisiso kuti muntu ungoimwa zviriyo zvikafu zvinodetseredza kuti muntu utano hwake hudzokore pandau vanhu ngavakurudzirwe kurya kwakanaka.

Kune mitombo yakasiyana siyana mitombo imweni inogadzirirwa vaya vanenge vasisina simba mumuviri mavo vakarukutika inova dzoseredza pandau.

Tinoda kudetseredza utano hwedu vantu ngavasazvibaira mitombo yekudhakwa iyana vantu vanofanirwa kufundiswa kuti mitombo yekuzvibaira vanozvibaira sei.

Tinayo mitombo yedu inouya mumbando yemaphilizi. Maphilizi mamweni anonasirirwa kuti ave anoshandiswa ngemadzimai pakuringa mhuri dzavo kuti vabara vana vavanozogona kuchengeta.

Tine mitombo inodetsera yemhando nemhando inodetsera pazvitenda zvinowanikwa mukati mwentaraunda mwedu, vantu ngavafarire kuenda kunohloyiwa kuzvibhedhleya nemadhokodheya nanamukoti.

Tinadzo mitombo dzakasiyana-siyana, dzinoshandiswa nemadhokodheya naanamukoti. Kana vachinge vakuhloya. Vaona une chitenda chinoda kubairwa, vanotoshandisa mitombo dzavo, votokudetsera.

Tinokurudzirwmawo kuti vantu vashandise mitombo inobvumirwa, kune imwe mitombo irikugadzirwa semafuta ekudzora eizoshaishe ganda asi muntu unenge atombotsvuka.

Tinemitombo yechiyungu inodetseredza pazvitenda zvinenge zvinemuntu anenge azwa chiyaiyo, anokwanisa kuhloyiwa nadhogodheya paanoenda kuchibhedhlera.

Tinayo mitombo yedu yechiyungu inodetseredze kunyaradza marwadzo, dzimweni mitombo dzinode kugara nadzo mumbatso ukazwa soro rotema womwa, mundani woita moemeswa.

Tinayo mitombo inokwanisa kubairwe iri majekiseni. Inotorwa nenaiti mukati mwechibhodhleya makhona yoiswa muchijekiseni yozobairwa pamuntu, muntu otopona.

Tinavo vanoita nezvemitombo yechizvino zvino. Vanoinyora zvekuti iwe kana weikona kuerenga pakabharwa unokwanisa kudetsereka. Wotokwanisa kudzirapa usina kuenda kuchibhedhlera.

Mitombo imweni yemapilizi yakanasirwa kuti imweni igadzirire kuponesa muntu unenge abatwa ngemalariya. Inotoponesa muntu akaimwa nenguwa uye eyitedzera zvainoda.

Tinodetsereka maningi patinenge tine mushuna isingazwi zvakanaka mitombo yechiyungu unodetsera unokasira kunyaradza marwadzo uye haunesi kuushandisa.

Mitombo dzechiyungu dzimweni muzvibhedhlera mwedu dzotonzi hadzimo apa mutenda unenge eyida kutodzishandisirwa kuti awane simba. Tinokwanisa kudzitenga muzvitoro zvinotengeswe mutombo.

Tinayo mitombo yechiyungu irimumbango yekumwa muntu unotoona muchibhokisi mwemutombo mune chipimo chinenge chirimo muntu ngaazwisise kuti chipimo chanosise kumwa ngechiri.

Mitombo yechiyungu inonasirwa kunyika dzimweni. Kune mitombo dzatinosise kungwarira kuti dzisapinda munyika mwedu, idzo dzevanorasira munyika mavo asi vasingadzitenderi kuti dzishande munyika mavo.

Tinokurudzira vana vedu kuti vakwanise kupuwa mitombo inoenderana nezera ravo nekuti iriyo mitombo yakagadzirirwa zvichechana zvedu kuti zvitore kana zvine zviyaiyo.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunotora mitombo tichinge tahloyiwa nadhogodheya kana namukoti kuitira kuti tishandise mitombo inenge yakanyorwa pashi.

Mitombo iri muzvibhehleya pakurutu muntu ngaende muzvibhehlera anodetsereka nana dhokodheya nana mukoti variyo vanokuhloya vozokupa mitombo yakakodzerana naye.

Mitombo yedu yechiyungu yakanasirwawo kuti igare yeidetsera vaya vanonzwa madziso inokwanisa kudonhedzerwa mudziso kuti ikwanise kuchenesa madziso anenge akatsvukirira.

Tinotenda hurumende nekuti zvibhedhlera zvive nezvekushandisa yakamboguma nguwa yekuti mutenda unozi ngaanotenga zvigubhu zvemvura yekuwedzerwa mumuviri mwake.

Tine vantu vanorwara pfungwa vatinogara navo muntaraunda vano kuridzirwawo kupiwawo zvekupfeka nezvekurya chikurutu ngavaende kuchibhedhlera kuti vanohloyiwa vawane kupiwa mutombo.

Zvinoonekwawo kuti kune vana, vanotobarwa vakaremara. Vanopuwa nehurumende, zvimichina zvekushandisa kuti vagare pazvihlayo, vachizounganidzwawo veiramba veivandudzwa pfungwa dzavo.

Vana ,kakurutu vanogona kusara vega. Izvo hazvikodzeri kuti vana , umwe mwana arere umwe mwana nokuti vanokona kutapurirana zvitenda.

Munokurudzirwa kuti vantu tiyaiye kana anenge auya ane ruziwo rwaanoda kubhuya nesu tive tinozozvishandisa kuti tive nehutano hwakanaka uye taka gwinya

Vana chipo chinobva kuna mwari vakakosheravo nyika yedu. Vana vanosiso kugara veidakara kana vane hutano vana unovaona veitoita mabasa echikoro anoyevedza.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanozvichengetedza uye vanovaka mbatso dzekuti vagare. Vana zvipo zvinobva kuna mwari atisisiwo kuvanetsa ngekuvabara tisingazogone kuvariritira.

Vantu vakawanda vanofa ngekushaya zivo. Muntu mumba make kana ane chichechana unokurudzirwa kugara nemitombo inoenderana nezera remwana wake uye nezvitenda zviriyo.

Kune mitombo yakanasirirwa kudzivirira vanthu kubva kuzvitenda mitombo iyi inoita okubairirwa munthu yogara irimuviri yeizorwisa chitenda chinenge chiri mumwiri.

Vana vadodori vanodakara kana vane utano hwakanaka. kana mwana achinge asizi kunasa kubuda zvakanaka eibarwa, ngaende kuzvibhedhlera anohloiwa unodetsereka.

Vantu vanokwanisa kupona kana vachinge veishandisa zvinodiwa kuzvibhedhlera, kubva mwana achiri mudodori kusvika akure, unofanirwa kudzivirirwa kubva kuzvitenda.

Vana vanosisawo kuenda kwavanenge veinotamba vakasununguka, veitasanura mishuna dzavo kuitira kuti vakure vakagwinya miviri dzavo nemabhonzo avo.

Vana vanogona kubarwa vane chitenda chemitezo isingahambi zvakanaka. Vanokwanisa kutodetserwawo nemapazi akazviemera vachipiwa zvihlayo zvekugara zvine mavhiri.

Tinokurudzirwa kuti tive neruzivo rwekuti mwana wenyu anenge eidzimbikana nei kuti tikwanise kumudetsera kana tazobudiswa muzvibhedhlera tisazoenda nemwana ozofire mupa.

Tinavo vanopembererawo ziva revana veichovha mabhasikoro uku kureva kuti vantu vanozotoonawo veizoerenga mbahla dzinenge dzakapfekwa votowana ruzivo apapo.

Madzimai anonzi ngaanobarira kuzvibhedhleya ngekuti vana vanobarwa vane zvitenda zvakasiyana siyana saka vanofanirwa kuhloyiwa vana vavo vachangobarwa.

Tinokurudzirawo hurumende yedu kuti irambe iyiita zvainoita kukoshesa mwana mudori dori kuti akwanise kuhloyiwa kana kudonhedzerwa mitombo yekudzivirirwa pachena.

Variyo vanthu vanotohambira vanthu mumakanyi mwao veikwanisa kuhloya veitozosiya vapa vanthu mitombo dzekushandisa pamukuwo yavanenge vari kumbatso.

Tinavo vanoshande muzvibhedhlera vana mukoti vanenge vakafundira kupedzeredza zvinenge zvasiya zvanyorwa ndidhokodheya, iroro ndiro basa ravo ravakafundira vakoshisei.

Tinodetseredza mwana anenge ane mitezo isina kumira zvakanaka kuti akwanise kuita mutezo wake ukwanise kudzokeredzeka pandau, unokwanisa kufundiswa nevakafundira basa rakona.

Vashandi vanowanikwa vakawanda muzvibhedhlera. Asi umwe newumwe unebasa rake rakafundira. Kune vashandi vanoyita basa rekuterera veyinyora zviro kuti zvanyandiswa nomazvo here.

Tinavo vanoshanda muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana, vantuwo vakatoenda kuchikora kunofundira mabasa iwawo, anoenderane nechitenda chaanenge eida kuhloya vantu ivavo vakakosha maningi.

Tinavo vezveutano vanerudo nebasa ravo. Unovawana vakazvidzivirira veitamba nevana vadodori kuitira kuti vana vajairire kuenda kuzvibhedhlera vasatya kubaiwa majekiseni.

Tinavo vakafundira kugadzirisa utano hweavo vanenge vachitambe mitambo. Vane kukurunika kunoita mishina vanazvo zvekushandisa kuti muntu atofafaidzwa otosimuka otoenda mberi ngemutambo.

Rinokurudzirwaa kuti tichinge taenda kuzvibhedhlera, tihloyiwee zvinenge zvabhuyiwa nemadhokodheyaa , pane vane mutshluba wekuti tisahloyiwa ngekutyaa kuzobhadhara mari dzinenge dzodaidzirwaa.

Variyowo vari muzvibhedhlerera vanopfeka hanzvu dzekuzvidzivirira kana veienda kunohloya vanezvitenda izvi zvinovapa kuti utano hwawo hugare huri pandau.

Vantu vanosangana kuzvibhedhera nevakoti nemadhokodheya akasiyana siyana vanenge veiita basa ravo ravakafundira kuti vabetsere vaya vane zviyayiyo.

Muzvibhehlera medu tinavo vanhu vanenge vakafundira zvekuhloya vana chete munowanikwa vanhu vane mishando dzakasiyanasiyana vamweni vakafundira kuhloya mabhonzo.

Tinavo vezveutano vanofundiswa mabasa akaparadzana vamweni vanofundira zveku hloya ngazi yemadzimai kuti watonha mimba ere.

Muzvitora zvinotengese mitombo zvinowanikwawo zveibeurwa nguwa ngenguwa kuitira kuti zviwane kudetseredza avo vanokuhunika panguva dzeusiku, vanowana zvakabeurwa.

Tinokoshesa mitombo yedu kuti itengeserwe pakanaka panoningirika. Vantu vakawanda voita zvechiguruvhani. Vanondotora mitombo iyi nenzira dzisina kunaka.

Vantu vanokurudzirwawo kudetseredza ngekuvhura panotengeswe mitombo kuitira kuti vantu vanenge vane zviyaiyo vawane pekutenga mitombo dzavo.

Zvitoro zvinotengese mitombo hazvingotengesi mutombo chete unogona kuwana mune zviya zvinoshandiswa nevakadzi kana vari kunguva yavo uye unogona kuwanawo bota revana

Vanotengese mitombo varikuwanikwa veivandudzavo veitengawo mitombo inoenderana nezvitenda zvinenge zveikurumbira tinovabonga nekudetseredza utano hwedu kuti tisashaya mitombo patinodzida .

Tinoramba takakurudzirwa sesu vana mai kuti tikwanise kuva nendaramo yakanaka nevana vedu vatinenge tabara tinofanira kuramba teienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa.

Zvitoro zvino tengese mitombo ngazvivewo zvino beurwa mu ndaraunda uye zvive musinde me zvibhedhlera kuti muntu achibva pa zvibhedhlera asa pepesheka nge taundi reshe.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu, zvimweni zvitori nemhatso inochengeta mitombo, iyo inodetseredza vanenge veihloiwa madhokodheya nguva nenguva. Vanenge varipo vanopota veipuwe mitombo nemadzawo.

Zvitoro zvino tengese mitombo zvinosisa kuva zvakarongwa zvakanakawo zvine zvi pambureki zvino oneka zvakajeka kuti apo pano tengeswe mitombo vantu voto detsereka.

Tinayo mitombo inowanikwa peshe peshe vantu dzaanharadada ngenyaya yeurombo vamweni vanotonotora mutombo vopinda nayo munyika zvisingabvumirwi.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazviwande mumabuya ngekuti vantu vakawanda vanoita zviyaiyo votogara vototadza kudetsereka ngekuti avana mare yekuenda kumadhorobha.

Pane zvitoro zvino tengese mitombo zvaka hlamburuka yamho unoti uka pindemwo unoto ziya kuti wapinda muru poneso apana mutombo waono tama uye varimwo vanoku detsera.

Zvinokurudzirwawo kuti varimuzvibhedhleya vape vantu ruzivo kuti mitombo aimbonotengwi kuzvitoro zvinotengeswa mitombo muntu asati ahloyiwa nadhokodheya kana nachiremba.

Tinazvo zvitora zvinotengesa mitombo zvinosisao kunge zvine chivhitivhiti zvinozvidetseredza kuti zvichengetedze kuti munthu wakambouya akatenga mutombo.

Zvitoro zvedu zvino tengese mitombo ngazvi wande uye ngazvi wane mitombo yeshe yeshe pane kuti muntu wogumemo wonzi amuna mutombo waunenge wanyorerwa na dhokodheya.

Variyo vanotengesa mitombo zvinotenderwa ngehurumende ngatiendeyo teinotsvake mitombo tisaite chijairiro chekude kutenga mitombo dzinenge dzine mitengo yepashi dzeiwanekwa mundau dzisidzo.

Vano tengese mitombo ngava ise zvi pambureki zvavo zvaka nyorwa ne hunyorwa runo oneka uye rwuno kwanisa ku verengeka ne vantu vemu ndaraunda kuti vantu vaone kudetsereka.

Mitombo inotengeswa mumizvitoro zvakasiyana siyana ngationgorore muzvitoro mwedu kuti mune muntu unoziya zvaanoita ere akwanisi ere kuzopesanisa mitombo nemishandisirwo yazvo.

Tinobonga vezveutano vanombopota veihambira munharaunda nekuti dzimwe dzavachembere hadzichakoni kuhamba. Uye futi dzine ndatanana yekuti hadzidi kubva pamizi yadzo, dzingapasiya naani.

Vezvibhehlera avo vanenge vari vakurukuru vanohlangana nevashandi vavo veivabvunzurudza kuti zviinyi zvingade kuti nharaunda idetserwe ndizvo ,vakwanise kubuda veidetsera.

Vezveutano vanombounganidza vana vezvikora muzvikora zvepashi, zvepadera nezvepadera-dera veivafundisa ngezveutano kana ngezveupenyu hwavo kuti vagare vakazvingwarira.

Tinokoshesawo utano hwedu ngekuenda kunenge kwazi kune vezveutano vauya muntaraunda varikuhloya vantu pachena uye varikudzidzisa vantu nezvezvitenda.

Vezveutano vanombopindavo muntaraunda veikuva, veikuza. Vamweni vanoendavo muzvikora veinozivisa vana kuti vaende kumakanyi kunozivisa vantu nezvechitenda chinenge chavanikwa.

Vemuzvibhedhlera vanotombobudawo veienda kuntaraunda veifundisa vantu kuti muntu unofairwe kushandisa mvura yakachena uye kuramba eihlamba nyara dzake mukuwo nemukuwo.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu mundaraundamo asi vanotombo budemwo veihamba veinoita zvimatende zvavo kuti huyai kudetserwe pachena huyai muhloyiwe mubhiirwe zvitenda zvamunazvo.

Tinavo vezveutano, vanombopo ita veienda mune vantu, veitaura nezveutano, kana pane chitenda chinenge cheinesa, vanofundisa vantu muntaraunda dzavo.

Zvinooneka kuti hurumende inechido nevantu vayo inoburitsa madhokodheya kuti ayende kunotekeya kune vantu kuti vazwisese nyaya dzezveutano.

Vezveutano vanombobuda kubva muzvibhedhlera mwawo veipinda mndau dzinogara veruzhinji veichaya bembera kuti vantu vave neruzivo pamusoro nezvitenda.

Iriyo mitemo inobata vanoita nezveutano kunyazi vanenge vabuda kuntaraunda kune vantu. Havangopi mitombo vasina kukuhloya, uye vasizi kunyora pashi.

Tino kurudzirwawo sevantu vanenge veigara mundaraunda vezvibhedhlera vanotombo fambira ndaraunda nendaraunda vanenge veigara mundaraunda vezvibhedhlera vanotombo fambira ndaraunda nendaraunda veivataurira mashoko ekuvadzivirira pabonde uye nekukwanisa kuronga mhuri.

Tine vana vedu vanenge vabarawo vana vawo, vana iwawo ngavachengetedzwe ngekuti vakatoita zvinhu zvisizi kunaka asi ngavabetserwewo kuchengeta vana vanenge vabara.

Zviriko zvinodetseredza mwana unenge abarwa kuti kana abarwa ane utachiwana unopuwa mutombo wekuti atokura achirarama sevamwe vana.

Vantu vechirume vanofundiswawo kuti hupenyu hunofane kukungwarirwa. Avasiso kungoata ngemadzimai eshe-eshe vasina kudzivirira. Vano...

Vanokurudzirwa ndombi nejaha kana zvapinda murudo zvisatanga zvaita zvepabonde zisina kuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa. Kuti hapana ere ane hutachivana kana zvirwere zvepabonde.

Muzvibhehlera medu murimo vantu vanokurukura ngezvebonde kana nezveutano hwako ukakurukura navo zvinenge zviri zvenyu mwega akuna kwazvinoendeswa.

Zvinokurudzirwa kuti vantu vachinge vapinda murudo vakwanise kutanga vaenda kuzvibhedhlera kunohloiwa. Vantu havakurudzirwi kudanana ndombi nendombi.

Tinobonga hurumende inoramba yeivandudza kuti vantu veshe vafundiswe ngezvekuronga mhuri ,kana nezvekuzvidzivirira pabonde. Kuti vasaita zvitenda zvepabonde, ngavashandise butiro.

Vantu vanokurudzirwa kuramba veifundisana nezveupenyu uye nezve bonde vantu, vanokwanisa kupinda munjodzi nekusaziya, vantu ngavaudzwe nezvebutiro rekuzvidzivirira kubva kutenda.

Tinokurudzirwa kuti tizive nezvekuronga mhuri kuti tichinge tabata mwana wedu mumaoko tizvidzivirire kuti tisatonda imweni mimba mwana kana achiri kuyamwa arimudodori.

Dziriyo michina dzakakodzerana nevantu vanoita zvemitambo kungava kukhabe bhora kana kugijima chaikwo. Vantu ava vane mitombo dzavo dzinoenderana navo.

Tinayo michina inokwanisa kushandiswa neavo vanoita zvemutambo kuti vakwanise kuzvigwinyisa pamuviri pavo vachigadzirira kuita mitambo dzavo dzakasiyana siyana.

Dziripo mitombo kana zviro zvinoshandiswa nevantu vanotamba mitambo. Vamweni vanofanirwa kuramba veidzitova mishuna dzavo, ngekuti dzinenge dzichishanda maningi dzinoda kutoveva.

Variko vanoita nezvemotambo vanokurudzirwawo kuti vatwasanure nyama dzawo nemagodo avo kuitira kuti vagare vakagwinya pavanozoita mitambo yavo.

Zvitenda zvinoenderana nekuita zvemitambo zvinosiso kufundiswa vanenge vachibetsera vantu kugadzirira mitambo dzavo. Kuti vakwanise kupa rubetsero rwekutanga muntu asati aenda kuzvibhedhlera.

Vanoita nezvemitambo pavanenge veitamba mitambo yavo panowanikwa pane movha inogadzirira kuvatora kana vachinge vakuvara kuvaendesa kuzvibhedhlera.

Variko vanoita nezve mutambo avo vachinge vazokuvara vana madhokodheya anovashingisa kuti upenyu huchiriko eivaita kuti nyama dzavo dzidzokererane pandau.

Dziriyo michina dzinoshandiswa nemidziyo nevantu vanenge vakuvara veiita mitambo dzavo kuti vawane kudzokoreka pandau kuti vapetuke kootamba mutambo.

Dziriko xatuya dzinosisa kupfekwa ngeantu vanenge veida mitambo dzimweni dzekuti vasava vanotsikwa marenge avo veizokwara ngavagare vakapfeka xatuya idzodzo veita mitambo dzavo

Tinavo vanotamba mitambo vanokurudzirwa kunge veitigwinyisa kunyazwi avasi kutamba mitambo dzavo asi vachiita izvozvo ngavamwe mvura yakawanda kudzoreredza yavanenge vabvisa .

Tine vanoita zvemutambo avo vane njodzi huru yekukuvara vari pamutambo dzavo vanokurudzirwa kuti kana vachinge vozwa mishuna dzavo dzisingacha emi zvakanaka vaende kuzvibhedhlera vanohloyiwa.

Zvino dakadza zvava kuitwa mu zvibhedhlera medu vane zvikwanisiro zvavo vano kwanisa kutova na dhokoteya wavo wavano taura navo pa chitivhiti vhiti ivo vari kanyi veito nyorerwe mitombo.

Ma dhokoteya o detseredzwa ne michina yechi zvino zvino paku hloya muntu anenge ane chitenda chiri mukati me nyama dzake ano kwanisa kutoisa muchina oto nongedza paari kuda kuona oto zviona pa chivhiti vhiti.

Hurumende yedu yokurudzira mapato akazvimiririra ega kuti adetserewo muzvibhedhlera, eipa zvivhitivhiti, nemichina yechizvino-zvino inokuita kuti dhokotera ahloye muntu, muntu ari kanyi kwake.

Tinoona vemuzvibhedhlera vane zvavanoshandisa, dzimweni dzemukuwo vari kukurudzira kuti vantu ngavave nazvo kundani kwavo kuti vakwanise kuzvihloya kuti miviri dzavo dziri kudziya zvakanaka here.

Tino kurudzirwa kuti tishandise mitombo yechianhu nguva nenguva mitombo iyi inoshandiswa pasina chiyaiyo chaunenge weizwa muntu uno ngoumwa kana kuuisa mubota weindorya weito dzigwinyisa.

Mimwe mitombo dzatinowana dzaishandiswa semuriwo nevabereki vedu. Vamweni vaingokupa kanzinde voti tsenga tsenga ndokuti ugare wakagwinya usabatwa nezvitenda zveshe zveshe.

Tinokurudzirwawo kuti tishatisewo mitombo yechianhutinokurudzirwawo kuti tishandise mitombo yechianhu ASI yisanhonoyora miti yeshe yeshe teifunga kuti miti yeshe irimushango inoshanda haiwa handizvo

Dziriyo mitombo dzinokwanisa kutodzikamisa vaya vanenge vakashata masoro . Vanachiremba vedu vechianhu vanozvikona. Vakagara veitozviita. Tikaona zvakadaro muntu ashate soro ngatimbomuendesawo kuchiti kuna chiremba.

Mitombo yedu yechiantu inonakire kuti imweni yacho unotokwanisa kuisima pambatso yotoshengedzawo pambatso iwe hako ndiwo woga unoziya kuti mutombo unondidetsera.

Tinobonga vabereki vedu vakatibara vairamba veitiryisa miriwo dzemishango kana dzimweni miriwo dzemashakani. Taizvishoora maningi asi taitodzivirika kubva kuzvitenda.

Tinayo mitombo yedu yechiantu yakafana negavakava iri rava nemukurumbira pashi reshe. Vanhu vanokurudzirwa kutorisima kuriita muminda dzavo kuti rikwanise kutengwa rivandidzwe rive mitombo yechiyungu.

Zviriko munharaunda medu zvaakutoitwa ende zvaakukuridzirwa vantu ngavashandise mitombo yechiantu vakwanise kudetsereka kubva kuvatana kudzoka kuzvitetana.

Nyika yedu yakanaka maningi. Inokurudzira vanhu kuti varime. Mazuwa ano vari kukurudzira kuti vanhu varime zvine chekuita nemitombo yechiantu kuti vakwanise kutengeserana pachavo.

Mbiti dzakawanda dzatinoona mumakwasha edu mbiti dzinokwanisa kutiponesa kana tikaziva kuti dzingatidetsera sei dzimweni dzinoshandiswa makwande adzo kuti dzikwanise kuite mitombo

Tinobonga yaampho vasharuka vedu vamweni vakaramba veikurudzira kuti vantu ngavashandise mitombo yaivako kudhara ngekudhaya. Hino mazuwano dzotovandudzwa navanamazvikokota.

Mitombo yavandudzwa iri yechiantu kuitawo kuti muntu akwanise kudzorera yakanaka asingantupi kudhayakwo muntu waipuwe mutombo woswera weintuwa vantu veiti zvini.

Tinayo mitombo yedu yechivantu yodadisa ngendaa yekuti kune vakazoionavo vakaivandudza veinasirisa, uye zvino totokwanisa kutora mitombo teitodzorera pazvironda zvedu.

Mitombo yedu yechiantu yanasurudzwa navanamazvikokota vakazvipira kubudirisa nyika yedu veigadzira mitombo dzeibva mumagwasha enyika yedu munharaunda dzatinogara.

Tinayo mitombo yedu yechianhu, ingava midzi, yakutorwa yonasurudzwa, yotozikanwa kuti inokwanisa kurapa chitenda chipi, yotoiswa muchibhedhlera, yotonyorwawo zvinyorwa zvinokwanisa kudestera muntu.

Mitombo yedu yechiantu kudhayako waizwi ukaona wakafumba zvimutombo izvozvo kana kuzviisa pachipepa zvinenge zveiita sekuti wavakuita huroyi. Asi vanhu zvotodiwa kuramba uine zvipepa zvako weiti wode kumwa mvura wosasa-sasa mutombo.

Variyo varikunasirisa mitombo dzechivantu kudziita dzechirungu kuti vantu vatokwanisa kugeza ndidzo Veivandudza bvudzi ravo kuti risava rinotapuka tapuka.

Tinadzo mitombo dzedu dzechiantu, dzinoshandisa maruwa. Maruwa aya vamweni vanomasanganisa ngemidzi dzembiti, vodziomesa, vodzitswanya-tswanya votokwanisa kuisa muzvimwiwa kana mubota.

Tinokurudzirwawo kuti tiziye shango redu ratinaro muntauraunda kuti rine miti dzerudzinyi uye dzinokwanisa kurapa zvitenda zvipi.

Mitombo yedu yechianhu yotorwa yonasurudzwa yoningirikawo haichanyanyodhanisa kuwonekwa wakaibata karetu vanhu vaizoti wakuita zvekurowa .

Tinayo mitombo yechiyungu yabva kumitombo yechiandu vantu vokurudzirwa kushandisa mitombo idzi nekuti apana zvimweni zvinotutsirwemwo kana ari mashakani angori mashakani

Mitombo yechiantu yanakira pakuti kuna vanamazvikokota vava neruzivo rwekuinatsurudza vasingawedzeri zvimweni vanongoitora yakadaro kana ari mashakani vomavandudza vasina chavatutsira.

Tine mitombo yevgiyungu yagadzirwa ichinga kumutombo yechianhu iyi mitombo iri kukurudzirwa ngekuti apana imweni mishonga yakashata inozoshatira muntu .

Tine mutombo dzedu chechiyingu dzodersera kunatsurudza ganda idzo mitombo dzine dzakagadzirwa nde mbiti dzechi antu hauzombooni kuti muntu anga ane ganda rakakasharara.

Mitombo yedu yechiantu yakawanda yakona inodhandisa mashakani mashakani aya anonzi anezvirimwo mazviri zvnoita kuti zvipodze zvitenda zvakasiyana siyana.

Tinokurudzirwawo kushandisa mitombo yechianhu ingava semuriwo kana kuisa muzvinwiwa zvedu kuitira kuti utano hwedu huvandudzike tigare tine hutano hwakanaka.

Tinavo vanamazvukokota varikukurudzira vantu kuti vazive mitombo dzechivantu ngekuti dzimweni dzakona dzinodzirira zvitenda zvakawanda.

Mitombo yedu yechivantu, imeni yacho, mashakani ndiwo anoshandiswa, imweni inotoshandiswa semiriwo, vantu vanotobika mashakani, kana vana vanobarwa veito zvidzivirira kubva kuzvitenda.

Tinokoshesa chivantu chedu, Mwari akasika denga nepashi ndiye akasika mitidzo, Apeno wakazouya akapinda mupfungwa dzevantu vatema, akati kushandisa mbiti chinova chiri chivi.

Mitombo yedu yechiandu yakanakira kuti inowanikwa mundaraunda dzinogara veruzhinji uye muntu adutsi Mari yakawanda kubhadhara chiremba anenge amupa.

Variyo vanachiremba vakagara variyo vanoziya mitombo muntharaunda. Ngativashandisei tinyore zvinyorwa kana kudaidza vanamazvikokota vakwanise kuhloya mitombo idzi vadzinasire.

Tinazvo zvinowanikwa muntaraunda mwedu zvakagara zviriyo ,handi zvitenda zveshe zvinode kuti vana varumbiwe navo kuzvibhedhlera , pane mumwe mbiti dzinotoite kuti mwana atopona ari pambatso.

Tinanachiremba vedu vechi antu, vakagara veyita mishando dzavo dzekudetsera vantu ngemitombo yechi antu. Asi, vantu vo vaishoreka mazuva ano ngavadetserwe vaite zvinhu zvavo vanehutsanana.

Mitombo yechiantu yakurumbira zvekuti kune vamweni vatoite mapindu emitombo yechiantuyi veizotengesera vanhu varikuivandudza kuiisa muzvibhehlra.

Tinayo mitombo yedu yechianhu inoshandiswa naanachiremba vedu vanodetsera vantu vanenge vane zvitenda zvakasiyana- siyana. Imwe mitombo inoshandiswa pakufukira.

Tinosiso kudetserwa ngemitombo yedu yechivantu yakagara iriyo . Vantu asi ngavasamira mitombo dzavo dzechiyungu ngavashandise zveshe zvinobvumirwa muntu unotopona

Ndaramo inode kungwarira. Vantu ngavashandise kana kurya mashango airyiwa neasharukwa edu kuti kuti tiwane kuzvidzivirira kubva kuhutenda mwiri dzedu dzigare dzakagwinya.

Tine mitombo yedu yechianhu inodakadza yaamho nekuti haiwawi, yakangonyarara kuti zii. Unokwanisa kutoimwa paunenge weidira weitozvitutsira ngazi mumuiri.

Tinokurudzirwa kuziya mitombo nemazina ayo iyo mitombo yechinyanhu vantu vamweni vanoita ekufungidzira kuti ndakazwa chakati azvidii wakazwaa wakazwa muntu ngave neruzivo

Tinokurudzirwa kuti kana tichibva mukubara tive nemitombo dzatinorya kuti tiwane kusimbisa miri dzedu uye tipewo vana mitombo dzechiantu kuti vasabatwa nechirwere chendova.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanoziva mashakani ngemiriwo dzemushango. Zekuti izvi ndizvo zvega zvasara zvisina zvazvinenge zvakatutsirwa kuti zvishaishe utano hwedu

Iriyo mitombo inoshandiswa mashakani eishanganiswa nembiti dzakasiyana dziyana kuti muntu awane kufukira kana ane chitenda chefuruu kana dzihwa.

Muntu unokurudzirwawo kuti ave anoziya nezveutano hwake uye azive magomboti aangakwanisa kushandisa ari pamuzi pake kudzidziirira .

Dziriyo mitombo dzakagara dziriyo vamwe vanorya vana vacho vasingatozii kuti utori mutombo uno wedzere ngazi mu muviri uye uno ngwinyisa masoja e muviri kuti agare aka gadzirira kurwisa zvitenda.

Tinobonga vana chiremba vedu vakarakba veigwinyisira kuti chinyakare chedu chisaenda ngevarungu dziriyo mitombo dzedu dzinodetseredza ndaramo yemuntu ngadzikosheswe.

Vantu vakawanda votofa ngekusaziya zvazvinenge zveifaniro kuitwa. Vakawanda vosiya maphirizi veirumbira kumakwasha avanenge vanzi avakushanda kupedza zvitenda zvavo.

Tinadzo mitombo dzedu dzechiantu, dzatovandudzwa dzatova nezvinyorwa zvekuti vantu vanokwanisa kutoverenga votoziya kuti mutombo wakati unokwanisa kutidetsera muntaraunda mwedu vantu votorapana votopora.

Mitombo yedu yechivantu imweni vanosanganisa mashakani nemaruwa embiti uwowo wotobuda mutombo wavanokwanisa kuzotwatwa seisanganidza veizotopa muntu unechitenda.

Tinayo mitombo yedu yaishandiswa chinyakare, maigona kumuka pamuzi bota rabikwa rakaiswa mitombo motorya kunyazwi apana une chiyaiyo.